asalaamaaleykum mbokk yi nga denc sa xaalis yaxanal sa poche fii si IMCEC loolee mën naa ne ngir mu mën a nekk fàww nga nekk membre nga nekk nit yow kese wala nga nekk entreprise fàww nga am carte d' identité bu baax bu ñu mën a jëfandikoo ñaari anam la nag mën nga joxe xaalis bi benn yoon lu mu néew ci juróom-benni weer war ngaa joxe juróom-benni junni su fekkee nag da nga bëgg saa su ne ngay ñëw di joxe mën nga joxe ñaari junni weer wu ne ci diiru ñetti weer su fekkeee bëgg nga see am ay leerlu mën ngaa woote si numéro biile 33 879 30 1233 879 30 12 IMCEC mooy li gën